Kuqakathekile ukubana abantu befundiswe ngemikhuhlane ngoba imikhuhlane itshiyene. Imikhuhlane ethelelelwayo, imikhuhlane yofuzo, imikhuhlane engathelelwanayo. Ngakho nxa usulomkhuhlane umzimba uyabe ungasazizwa kuhle ungasafunu lokudla.

Kulomkhuhlane oke wangena ngo2019 okuthiwa yi Covid19,lowo mkhuhlane ubungavakatsheli isigulane isigulane ngoba bekuthelelwana yona omongikazi bebezivikela kakhulu ukuze bengawutholi lowo mkhuhlane noma sekungcwatshwa lo muntu obulewe ngumkhuhlane lo.

Kuqakathekile ukugeza izandla zonke zombili ngesepa lamanzi ahlambulukileyo ukubana sihlale sihlambulukile sizivikele emikhuhlaneni eminengi ebuya ngokubamba ingcekeza ngoba singazi ukubana ngubani obuya lomkhuhlane othelelwanayo.

Umkhuhlane uyawenza umzimba uzizwe engani usuthu awusuthanga ubuhlungu umdambiyana ukhathele kungakho kumele sifunde ngayo yonke imikhuhlane ethelelwanayo , elufuzo lengathelelwanayo.

Abantu abadala labo kumele bexwayiswe ukuya esibhedlela ukubana behlale behlolwa ngoba sebekhulile sebebamba imikhuhlane masinya beyekele ukukholelwa ukuthi umuntu omdala akaguli, umuntu omdala akabanjwa yimikhuhlane

Kukhankaselwa ngamanzi ukubana abantu kumele bathole amanzi ahlambulukileyo ukuze bekwanise ukuzivikela emikhuhlaneni eminengi ethelelwanayo lokudla ukudla okuhlambulukileyo, okuphekeke kuhle ukuze imikhuhlane ingeneli.

Kulezinsuku kulemikhuhlane emitsha engenayo lesitholakala ebantwini abayithatha ezigqokweni ekudleni esesikudla kulezinsuku ngakho omongikazi labodokotela bayavasinetha abantu ukubana bevikeleke emkhunhlanene enjalo.

Imikhuhlane ayikhethi ukuba ungumuntu omdala ungumuntu omncane ungumuntu ocakileyo, ungumuntu ogogekileyo uyabulala loba ngubani kungakho abantu kumele sifunde yonke imikhuhlane engenileyo.

Kuqakathekile ukubana sigeze izandla zihlambuluke ngendlela esitshengiswa ngayo esibhedlela ukubana sigeze ngayo izandla ukuze singathelelani imikhuhlane esingayaziyo lokuthi ivelangaphi

Imikhuhlane ethelelwanayo iyingozi kakhulu ngoba ukusebenzisa yona inkomitsho eyodwa ukunatha uyabe usuyithethe leyo mkhuhlane. Ukuphefumula umoya owodwa lalowo muntu olomkhuhlane lawe suwuyithethe lowo mkhuhlane.

Imikhuhlane iyamemetheka masinya ebantwaneni abancane njalo kumele sihlale sibona ukuthi sibanika ukudla kuhlanzekileyo sibagezise sibagqokise kahle ngoba yibo ababuya labo endlini icine isigula ngumuntu wonke abahlala laye.

Odokotela basivikelile emkhuhlaneni ethelelwanayo enjengabo khovidi. Kufuna uzivale yonke indawo kusukisela ekhanda kuze kuyefika enyawo ukubana ungawubambi uyewuthelela abantwana endlini lowo mkhuhlane ngoba uyingozi kakhulu.

Umongikazi sebevakatshela abantwana ezikolo ukuyabahlaba amajekiseni abavukela emikhuhlaneni ebabambayo besesebancane lengababamba beseskolo ukubana bevikeleke befunde kuhle bepase futhi bethole impilo abayifunayo .

Kulezi insuku umuntu wonke usehlatshwa amajekiseni ukuthi bangatholi imikhuhlane efikayo emitsha ememetheka masinya, njalo akusavunyelwa ukuthi uyefika kwezinye izindawo uma ungayihlabanga leyo jekiseni yokuzivikela.

Kulemikhuhlane ethelelwana ngokuphefumula umoya owodwa . Kumele sizivikele njengabantu ukubana singabi lawo lowo mkhuhlane siwungcwaliswe yonke indawo sihlale sikwazi ukuba sizinakekele njani.

Isibhedlela siqakathekile kakhulu ebantwaneni abasakhulayo ukubana behlale besiya khangelwa ukubana bayakhula kuhle, uyahamba, uyakhuluma umntwana ukubana akhule engumntwana okhanyayo kwabanye abantwana.

Abezempilakahle bebexoxisana ngomkhuhlane omutsha ongenileyo lendlela abangavikela ngayo abantu kulomkhuhlani lokhwelapha lawa abakade sebewutholile lokubaxwayisa ukuthi bavikeleke njani kulowu mkhuhlane omutsha.

Kuqakathekile ukubana izihlobo zethu ezigulayo singazilahli sizinike ukudla sizinike lothando sizivikele ukubana singathathi lowu mkhuhlane othelelwanayo

amalonda ngumkhuhlane obuhlungu otholakala emlonyeni womuntu yizilonda eziyabe zilokhe zikhula ngaphakathi komlomo kumele ugijimele esibhedlela ngoba ziyanukisa umlomo zizezibhumele ngaphandle komlomo ungekela ukufike omongikaz ngeskhathi

Ubhudi wesikipa esilithanga ukhamisile, uhlolwa icovid 19, ngumongikazi ogqoke ibhatshi elimhlophe, uzivikelekile ngoba icovid 19 iyathelelwana ngokubamba umuntu.

Kulilungelo lomuntu wonke ukubana ayefika esibhedlela nxa engezwa kahle. Lokho kuhlanganisela abantwana abahlatshwayo, abazali abagulayo. Wonke umuntu kumele ahlolisiswe ahlale ephilile kahle.

Abantu kumele bebe lamanzi eduze labo ahlambululekileyo ukuze bekwanise ukugeza, ukuwatsha lokupheka ukudla. Kumele bavikelele emikhuhlaneni eminengi ukuze babe lempilo enhle.

Kuqakathekile ukuthi isibhedlela sibe seduze ukuze sifinyeleleke duze ebantwini njalo futhi abantu bethole amanzi ahlambulekileyo ukuze behlale behlanzekile bevikelekile emkhuhlaneni eminengi

Abantwana abancane balelungelo lokuncediswa ngabodokotela mahala bengabhadaliswa ngoba bayaphangisa ukubanjwa yimikhuhlane njalo bayafa masinya mabengasa nakekelwanga bavikela imikhuhlane eminengi engenayo kulezinsuku.

Impilakahle yinto okumele itholakale yonke indawo, okuhlanganisela ezikolo. Ezikolo kulabantwana abanengi abasuka emizini etshiyeneyo, kungakho kumele kufakwe amanzi okugeza izandla nxa abantwana befika ukuze babambe amabhuku behlanzekile.

Izibhedlela lama kilinika kumele kube seduzane labantu ukuze bekwanise ukufinyelela khona masinya. Njalo futhi kumele belatshwe kuhle ukuze bafune ukubuyela bayelatshwa, njalo bencedise abanye abayabe befuna ukuya fika khona.

Abezempilakahle bomhlaba wonke jikelele bayahlangana bedinge izindlela abangancedisa abantu babo befinyelele ezempilakahle kalula ikakhulu kuleyo mikhuhlane eyelapheka kwamanye amazwe kubelula ukuhambisa abantu babo kibo.

Ngeminyaka elitshumi sokuzamekile ukuvala isikhala phakwathi kwabatholayo labangatholiyo kwezempilakahle omama obaba labangaholi imali enengi labahola imali encane sokusebenzekile

Abazempilakahle bamazwe ahlukeneyo baxoxisana ngokuba bengayenzanjani ukuthi izibhedlela zifinyeleleke duze labantu njalo abantu bengathola njani amanzi amahle ahlambulukileyo ukuze bevikeleke emikhuhlaneni emitsha leyi engenayo

Abantwana akumelanga bedlalise amanzi kumele begeze izandla ngamanzi ahlanzekileyo alesepa ukuze kukhitshwe ingcekeza kuhlambululwe lemikhuhlane abahamba beyidobha bebambabamba yonke into abahlangana layo

Abantwana besikolo kulilungelo labo ukubana omongikazi labodokotela bebavakatshele esikolo besiyaba vasinetha njalo bebahlolisisa uba bayakhula, bafunda njalo, ingqondo zabo zikahle abahlukumekezekanga yini empilweni lapho abahlala khona.

umphakathi ufundiswa i ebola ukubana i ebola iyingozi okungakanani ibulala njani ngakho abantu bangazivikela njani i ebola ngokuyenza i drama encane ukuze babone ukubana iyingozi okunganani

Kulezinye izindawo abantu abahlala khona khatshana lezibhedlela lapho abangatholi ukudla, abanye baguliswa yikungatholi ukudla okwaneleyo lokungafinyeleli ezibhedlela. Sekulabantu abahamba beyebasiza khonangale ukuze bathole usizo.

Amanzi ayimpilo njalo aqakathekile kumele siwathole ehlambulukile ukubana sikwazi ukuhlambulula izitsha abantwana lokudla esikudlayo kumele kuhlanzeke.

Kuqakathekile ukufundisa abantwana ngempilakahle yengqondo ukuze bengazihlukumezi bengakhathazeki kakhulu ngoba ukuhlumeza kwengqondo kuyabangela izifo ezifana labo nhliziyo, amakhanda abahlungu angapheliyo kanye lokugijima kwegazi okungaqondanga

Impilakahle yengqondo ngeyinye yezinto abantu abayithathela phansi kukanti iyingozi kakhulu ukunganakekeli ingqondo ngoba ukudana kuyaligijimisa igazi, ukudana ukucabanga kakhulu kuyabulala umuntu.

Libhakane litshengisa inhlanganiso wabafundi abafuna ukuba ngomongikazi bengqondo zabantu be Rwanda. Lokubana inhloso yabo bahloseni njalo lomfanekiso otshengisela ingqondo ukuthi abangakwazi ukubala bazwisise.

Kuqakathekile ukunakekela imuli, kuqakathekile ukukhangela abantu ukubana babonani, abacabangi kakhulu ngoba kuyayenza umuntu angcina esehlanya ngenxa yokucabanga izinto zakhe kakhulu azibonayo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ezihlekela ejabulile, engaxabani labantu, engacabangi lutho, engazondeli abantu ukuze impilakahle yengqondo zakhe ibenhle ibende njalo avikele ukuhlanya lokuzibulala

Ukungatholi umsebenzi, ukuswela imali lokungalali, kuyayahlukumeza ingqondo. Ukungakhulumi inkinga zakho labanye abantu kuyayihlukumeza ingqondo. Lokhu kuhlanganisela lokukhala, ukungajabuli, kuyahlukumeza umzimba

Kuqakathekile ukufundisa abantu ngezempilakahle zengqondo ngoba yona ingqondo ihlukumezeka ngendlela ezinengi ezitshiyeneyo ezihlanganisa ukungalali, ukungadli, ukudana, ukucabanga ngezimali lomsebenzi ongawutholiyo.

Impilakahle zengqondo ziqakathekile ngoba ma ungasayinakanga ingqondo yakho ungacina usuhlanya abantu bekubone usuhamba ugida uhlabela ukhipha izigqoko endleleni.

Abantu abamnyama bakholelwa ukubana mikhuhlane yengqondo ngeyamakhiwa kuphela. Kukanti hatshi ngeyomuntu wonke, ngoba wonke umuntu uyacabanga, uyagana, uyakhala Ngakho kumele sixwayise abantu Sibafundise ngaleyomikhuhlane, ukuze abantu bangazibulali, njalo sivikele leyomikhuhlane.

Impilakahle yengqondo yinto abantu abayikhangelela phansi bengananzeleli ukubana yiyona eyingozi kakhulu ngoba umuntu ma engasphilanga kahle engqondweni uyazibulala kumbe ahlanye kumbe abhodlisele ebantwini.

Odokotela bengqondo baqakathekile kakhulu ngokuba bayafundisa umphakathi benakekele njani ingqondo zabo lemicabango yabo ukubana bengadani bengatshaywa ngamakhanda ukucabanga njalo benakekele ukuhamba kwegazi labo

Kuqakathekile ukufundisa abantu ngezempilakahle zengqondo. ODokotela bengqondo bayancedisa abantu ukubaba beyele ukukhathazeka bayekele ukudana, ukubana bahlale belenzondo. Bayafunda ukubana behlale bejabulile ngengabanye.

Lowu mfanekiso utshengisa inhlanganiso yamanesi baseRwanda abasebenza ngengqondo. Basifakele umfanekiso wekhanda lomuntu lengqondo ukubana masingakwazi ukubala sibekwazi ukubana bayebenza ngani lokuthi malifinyeziwe litshoni ibala labo.

Odokotela balezikhwama lamabhokisi aphethe izinto zokuhlanza lapho okuchithekele khona ama chemical , igazi, izinto ezingaba yingozi njalo ezingalimaza abantu bavikeleke engozi lemikhuhlaneni eminengi.

Amakiliniki yizindawo ezincane zempilakahle okulatshwa khona izifo ezincane. Akulaliswa izigulane ngakho ziya finyeleleka masinya ngoba ziseduze lomphakathi .Ngakho ziyancedisa ukubana ezibhedlela ezinkulu kunga gcwali.

Kulezindawo zempilakahle lama kilinika okuhlala abantu lapha asebehanjelwe yingqondo abahlukumeze kakhulu baze bahlanya. Ngakho bavalelwe ukubana bengabaleki ngoba bayingozi emphakathini ma bengakasili.

Amakilinika yizindawo ezincane ezempilakahle ezifenyeleleka lula njalo ezilapha izifo ezincane. Amakilinika ayancedisa amasbhedlela ezinkulu ukuba zingagcwalelwa kakhulu njalo azilalisi izigulane.

Amakilinika yizindawo ezincane zempila kahle ezifinyeleleka lula njalo ezilapha izifo ezincane. Azilalisi abantu ziyafundisa umphakathi ngemikhuhlane emitsha engenileyo njalo ziyaxwayisa ukuzinakekela kakhulu

Amakilinika lezindawo zempilakahle zitholakala omongikazi, odokotela bemikhuhlane etshiyeneyo ehlanganisela odokotela babantwana, odokotela bengqondo , odokotela bokubelethisa labodokotela abakhangela ingaphakathi lenhliziyo yomuntu.

amakilinika yindawo ezincane ezempilakahle ezifinyeleleka lula ezilapha izifo ezincane njalo ziyafundisa umphakathi ngemikhuhlane ekhona ziyancedisa ukubana ezibhedlela ezinkulu zingagcwali kakhulu

Ibhakane elibombu lokumhlophe, elilotshwe ngokumhlophe, liyatshengisela ukubana lindawo kungaphi. Liyancedisa ukubana umuntu angalahleki, abekwazi ukubana uthole indawo eyiyo sibili ayilayelweyo.

Endaweni zempilakahle lemakilinika kuyatholakala izigulane ezinengi, izigulane ezigula zilele embhedeni, izigulane ezibulawa yingqondo, izigulane esezifuna ukuthatha impilo yazo.

Ezindaweni zempilakahle lasemakilinika uyahlangana labantu abanengi abatshiyeneyo abahlanganisela odokotela, umongikazi, izigulane labasebenza ukugcina indawo ihlanzekile. Bakhona njalo abalindileyo ukuthi imithi ingatshontshwa.

Emakilinika lezibhedlela bayahlolisisa impilakahle yabantwana abancane ukuba baphilile kuhle, bayakhula kuhle akulamikhuhlane ebabambileyo ngoba bephangisa ukubanjwa yimikhuhlane.

Ibhakaneni litshengisa ukubana kule kilinika encane lapha ebhadaliswayo lenamba zika mongikazi wayelo kilinika lokuthi itholakala ngasiphi isikhathi abantu bengayivakatshela nini.

ezindweni zempila kahle kula windi amanengi lezivalo ukuze umoya omuhle ubungena, umoye omubi ubuphuma ukuze kunukelele endaweni zempilakahle ukuze imikhuhlane ingagcwali yonke indawo.

Odokotela labomongikazi labanye abasebenza ngezempilakahle sebefinyelela ebantwini lakumabona kude ukuze befundise abantu ngokuzinakekela ngoba imikhuhlane eminengi yenzwa yikuthi abantu abazinakekeli.

imfundiso yezempilakahle iqakathekile ngoba ivimba izifo zingakayenzakali iyenza umuntu azinakekela ahlale ehlanzekile iyehlisa umthwalo wesibhedlela singagcwali sonke esibhedlela sesibulawa yingcekeza

ukufunda ngezempilakahle kuqakathekile ngoba kukhona ezinye izinkinga ezifikayo wehluleke lokuyafika kudokotela ,kumele uhlale ukwazi okuncane okungakusiza loba isibhedlela sikhatshana

Imfundiso ye mpilakahle iqakathekile ngoba yenza abantu bebe lempilo ezide ngoba sebezivikela njalo yenza abantwana befune ukufunda bebe ngomongikazi bebe ngodokotela labo besize emphakathini befundisa abantu ukuziphatha kahle.

Imfundiso yezempilakahle ziqakathekile. Ukuze kube lempilo. enhle yabatsha yabancane labadala. Ngakho sonke isikhathi kumele sihlale sifundiswa ngemikhuhlane emitsha engenikeyo. Lokuthi singazivikela njani, ukuze asiphile impilo ende.

Imfundiso yempilakahle iyafundiswa abafundi abafuna ukufundela ukuba nguMongikazi, ukuba nguDokotela ,abafunu'kwenza ngeze mpilakahle ukuze belaphe abantu ngendlela eqondileyo, abantu besile befune lokuyayelatshwa

Imfundiso ngezempilakahle iqakathekile ngoba iyenza sizinakekele, sinakekele labahlala lathi izindawo esihlala kizo ukubana siphungulele abasezibhedlela umsebenzi ngokuhlala sigula siguliswa yikungazinakekeli lokuzithanda.

Abafundi bafundela ukuba ngomongikazi kanye labo dokotela ukuze banakakele abagulayo njalo babanakekele ngendlela eqondileyo ukuze basile masinya

Abafundi bema "University" abafunda ngezinto ze"Science" bayahlolisisa ukudla ama "chemical" yonkinto eyenziwayo ukubana ilungele abantu kumbe abantu bengayisebenzisi ayibalungelanga.

Usisi osebenza esibhedlela ugqoke ijazi elimhlophe u test ubaba obebuye esibhedlela ongezwa kuhle egqoke iskipha esilamabala ukuthi I BP yakhe injani

Abantu be Rwanda baxwayiswa ngegcikwane le Hiv bayafundiswa ukubana bezivikele njani iyelatshwa njani njalo futhi bengayeqisi ukunatha umuthi wabo ukuze behlale behlambulukile.

Umphakathi kumele uqaphele izinto ezibahlukumezayo lokuthi bazivikele ezintweni ezibahlukumezayo. Zikhona izindawo okumele bahambe kuzo ukuze bathole usizo

Abezempilakahle bafundisa ngabantwana abancane, abaphangisa ukuzithwala. Ukubana bezivikele, njalo bangazivikela njani lezizinto, njalo labazali ukuthi bangancedisa njani abantwababo abancane, abangamankazana. Abasakhulayo.

Kuqakathekile ukuqaphelisa abantu ngemikhuhlane emitsha esikhona, ngemikhuhlane emitsha esibulala abantu ngakho lezindlela abangazivikela ngayo konke labantwana lemuli, bengesabi ukuya esibhedlela ngoba abanye bayesaba bengazi ukuthi babulawa yini.

Kuqakathekile ukwazisa abantu ngomkhuhlane omutsha osungenile ngoba abanye basemakhaya abanye abangatholi khona ulwazi masinya lokubana bekwazi ukubana bezinakekele njani ukubana bengawuguli umkhuhlane.

Ibhakane litshengisa ukuba ezindlini zesibhedlela kuhamba njani, ukuba abafikayo balinda ngaphi, abalimele kakhulu, abalalisiweyo batholakala ngaphi lanxa ugada usiya phezulu uhamba ngaphi.

Kuqakathekile ukuba umuntu agijimele esibhedlela esizwa ukubana kasezwa kahle kodwa esakwanisa ukuhamba ngoba kulezinsuku ziyagcwalelwa izibhedlela ngakho izimota zokuthwalisa izigulane ziyadula ukubana uzibhadale

Abezempilakahle abakhangele nge Ambulance bafundisa abantu ngezinto ezitholakala phakathi kwe Ambulance okunjenge mbheda lokunye okokufakwa emakhaleni ukubana umuntu ogulayo aphefumule kuhle.

Ezindaweni zempilakahle lemakilinika bayakhangela impilakahle yabantwana abazelwe bekhubazekile ukubana bencedise bekwanise ukuphila labantu kuphakathi, befundise njalo labantu ukuba bephile njani labantwana abakhubazekileyo.

Izibhedlela ziqakathekile ngoba ziyawakhangela wonke amagatsha empilo ukubana umuntu abelempilo ende kuhlanganisela odokotela babantwana, abengondo, abokubelethisa labakhangela ngezitho zangaphakathi.

Ama ambulance alemibheda yezigulani phakathi ukuba isigulani singazungezeki ngoba siyabe sisehlungwini njalo singophi kakhulu ngokukhuhluzwa yimota kungakho kumele kuthengwe lezo zimota zesigulani ezinengi.

Abezempilakahle bazoholisa umphakathi ongayenelisiyo ukuthenga ukudla abalomkhuhlane yotshukela efuna ukuhlala besidla njalo labangayenelisiyo ukuthola ukudla okwakha umzimba ukudla okuvikela imkhuhlane.

Isibhedlela yindawo enkulu okugcinwa khona izigulani, okutholakala khona odokotela labomongikazi. Izigulani ziyalaliswa zithole ukuphila njalo yikho lapho okubelethela khona omama abantwana abancane.

egedini lesibhedlela kulebhakane phezulu elibhalwe ngamabala amhlophe lona liluhlaza litshengisela ukuthi yiphi leyo kilinika njalo kutholakal udokotela bani kuleyo ndawo

Izibhedlela indawo zempilakahle ziqakathekile ngoba zilawo wonke amagatsha ahlola ngezempilo zabantu ahlanganisa impilakahle yengqondo impilakahle yabomama abazithweleyo impilakahle yabantwana futhi lempilakahle yengaphakathi yomuntu.

Leli bhakane liyatshengisa ukubana lindawo iyenza ngezempilakahle njalo iyafundisa abantu mayelana lezempilakahle. Iyatshengisa ukubana ingaphi kwendawo lokuthi abantu bebone ukubana yikwiyini okutholakalayo lokuthi ihloseni.

Amapharmacy, izibhedlela lamakilinika, kuyasebenzisana ngoba kuthengisa imithi esindisa izimpilo zabantu., Kungakho izibhedlela umuthi ungaphela, bayahamba bayethenga emafanasini. (emapharmacini.)

Izibhedlela amakiliniki kuqakathekile empilweni zabantu ngoba kuyamsiza umuntu ohamba esebangwa lezibi esebuya eseqinile eselatshiwe ngabo dokotela labo mongikazi esibhedlela.

Eminye imikhuhlane yangaphakathi leyomdlavuza iyatshengisela ngaphandle kwesikhumba somuntu uzibone sulunywa sulamaqhubuqhubu, ngakho kumele sidinge imithi engasivikela ukubana sihlale sivikelekile.

Abezempilakahle bahlola umama obuyileyo uzohlolisiswa itshukela yakhe ukubana iqondile, iphansi, iphezulu ukuze ancediswe masinya kuseselesikhathi ingakaxhwali leyotshukela.

Kuqakathekile ukuhlola ukuhamba kwegazi emzimbeni ukuze odokotela bakubhalele amaphilisi ngesikhathi. Ungaphuza kunzima ukwelapha ukuhamba kwegazi ngoba kuyenzwa yimicabango yakho.

Imithi yangaphakathi njengomdlavuzo iyahlolisisa ingaphakathi yomuntu ngakofuthi iyahlolisisa ukudana kumuntu .Umzimba womuntu wona wonke jikelele ,uyawuhlolisisa ukubana inkinga yawo ungaphi.

Udokotela bemithi yangaphakathi baqakathekile ngoba bayahlolisisa ukubana ingaphakathi yomuntu injani ngoba umuntu ngeke azikhangele ingaphakathi yakhe esizwa ubuhlungu kodwa ukuthi azihlolisise kakwanisi.

Kuqakathekile ukufundisa abantu ngemvukuzane yesibeletho ngoba abanenengi bayasaba ukuhlola lowo mkhuhlane bengazi ukubana kungcono ukulatshwa masinya ngoba ingahamba kakhulu ayiselapheki njalo iyi ngozi.

Imithi yezifo zangaphakathi iqakathekile ngoba ivikela imikhuhlane yangaphakathi enjengabo HIV, o TB, kanye lezifo zesisu lapha umuntu angakwanisi ukuzifinyelelela yedwa.

Izigulane sivakatshele esibhedlela ukuya hlolwa ukuhamba kwegazi ukubana lihamba ngendlela eqondileyo, kumbe lihamba kancane, kumbe kakhulu. Njalo abesephiwa amapilisi okuqindisa ukuhamba kwalo nxa lingahambi ngendlela

Odokotela bayelapha isigulane esibulawa ngumkhuhlane wangaphakathi ngakho bazivikelekile ukubana bengawuthathi lowo mkhuhlane bezivala kusukela ekhanda kwaze kwayafika enyaweni.

Kulezinsuku kulemikhankaso yezempilakahle. Omongikazi labasebenza ngezempilakahle zendawo bayahamba beyehlolisisa abantu ngemikhuhlane etholakalayo emzimbeni yabo ukuze besiliswe masinya mabeyithole kibo.

Ukuhlola igazi kuqakathekile ukubekwazi ubekwazi isimo sakho kusesemasinya ukuze odokotela bakubhalele amaphilisi angakuncedisa ukwehlisa lelogazi ukuhamba kwalo uhlale uvikelekile ungaphuzi

Imithi yangaphaphakathi lemidlavuzo ihlanganisela ukuhlolisisa okungaphakathi esingakuboniyo ngamehlo okufuna imitshina yesibhedlela ukuhlolisisa ukubana umuntu ubulawa yini okuhlanganisela ukuhlolwa ukubana igazi lakho lihamba njani lemikhuhlane olayo.

Odokotela bakufundela ukukhangela ingaphakathi yomuntu ngemitshina njalo lokhu kuhlanganisela ukutshekha abantu ngemitshina ukubahlinza ngaphakathi beyelaphe ingaphakathi yabo besale besilile njalo bevuke bebe lempilo enhle.

Kuqakathekile ukubana sixwayise umphakathi ukubana uhlale uzohlolisiswa ingaphakathi yayo ukuze imikhuhlane ibanjwe masinya ma belayo, behlale bevikelekile labangelayo ukuze welapheke masinya ma sebewutholile.

Umuntu engaqamuka ithambo amanye ayaqamukela phakathi kweskhumba .Amanye ayaphumela ngaphandle kwe skhumba kube lobuhlungu njalo futhi avuvuke lapho aqamuke khona kube bomvu gebhu.

kuqakathekile ukuba sibeyazi imithi yangaphakathi komdlavuzane ukubana sihlale sisebenzisani ukuba siqinise le mikhuhlane njalo futhi sihlale siyahlula ingakasibambi ngamandla sisile masinya

Amehlo aqakathekile njalo amehlo akho engafa akula omunye ongakunika, amehlo. Ngakho kumele siwanakelele amehlo ethu ngazo zonke izikhathi. Sivakatshele odokotela bamehlo, ukuze sivikeleke, njalo besinike imithi.

Ilanga lokuhlola inhliziyo liqakathekile ngoba inengi alikwazi ukuba izifo lenhliziyo ziqalwa yikuyini kungakho futhi zivikelwa njani ukuthi zingabulali abantu abanengi.

Odokotela bangaphakathi yomzimba yomuntu lomdlavuza bahlala bedinga indlela ezintsha zokwelapha abantu njalo bahlala bebahlolisisa phakathi kungakabi lomkhuhlane ukuze bephangise ukusila bengakaguli kakhulu.

Imithi yezifo zangaphakathi iqakathekile, ngoba umuntu kakwanisi ukuyifinyelela ngokwakhe. Khangela imikhuhlane enjengabo HIV, iTB, kanye lemikhuhlane yezifo zezisu ezingaphakathi.

udokotela uqakathekile ngoba uyahlola umzimba womuntu yonke indawo ngaphandle langa phakathi axwayise ukubana azivikele njani njalo aziphathe njani ukuba lempilo ende kakhulu aphile labanye abantu.

kuqakathekile ukubana esibhedlela sibe lemitshina yonke esibhedlela esisodwa labodokotela abakwanisa ukwelapha imikhuhlane eminengi ngoba ezinye izigulane azenelisi ukusuka kwenye indawo zisiya kwenye indawo zigula.

Amalabhorethi lendawo zokuhlolisisa imikhuhlane. Yizindawo okuhloliswa khona imichemo, amagazi lama sampuli omzimba sihlolisisa inkinga yokubana uqale nini ukugula ngakho kukhula okungakanani lokho kugula.

EmaLaboratory kuyahlolisisa ingaphakathi yomzimba. Ikakhulu ma umuntu eqamukile. Kuyahlolisisa ukuthi amathambo akhe aqamuke okunjani, njalo futhi alungisiseka ngaluphi uhlobo. Ukuze ahlangane masinya.

Ema Laboratory endaweni okuhlolisiswa khona amakhemikhali lamasampuli omzimba kulamabhimu okulahlela izinto abazisebenzisa ma behlolisisa ezingayenza umkhuhlane kulendlela ezilahlwa ngayo, zingabe ziyikutshisa but indlela ezinganyamalalisa

Ema labhorethi kulapho okuhlolwa khona imikhuhlane kusetshenziswa ama khemikhali ,ama sampuli omzimba legazi ukubona ukubana igazi lomuntu lisilelani ngakho futhi lingafakwani ukuze liyande emzimbeni womuntu.

Kulemishina esiyenziwe emalaboriti ongayithenga emaphamasi ungelabhuku likadokotela leyi ngeyokuhlolisisa ukubana ngempela uzithwele kumbe kawuzithwalanga. ungakhipha amalayini amabili uzithwele , ungakhipha illayini elilodwa hayi awuzithwalanga.

Ilabhoretri lendawo yokuhlolisisa izifo. Yindawo lapho okuhlolwa khona igazi, umchemo, lamanye amasampuli omzimba ukubana kuhlolisiswe ukubana yini ngempela ebulala lowomununtu, njalo itholakala kuseselesikhathi.

Amalabhorethi yindawo yokuhlolisisa ngokujulileyo okubulele umuntuokubulala umuntu okwenzeke endaweni ethize kusetshenziswa amakhemikhali kusetshenziswa igazi amasampuli omzimba ukuze kutholakale isiqalo.

Kulezi insuku sekuthengiswa amanzi ezitolo ngoba amanzi ahlala ehamba njalo nxa buya ayabe engahlambulukanga engcolile, konke lamagetsi. Abantu abaseyenelisi ukuwakudumeza ukubana bawanathe ehlambulukile bevikelekile

Abantwana abancane bayaphangisa ukubanjwa yimikhuhlane, ngakho kumele bahlale bevakatshela ezibhedlela. Kumele behlale bemunya ukuze basuthe ngoba yikho ukudla kwabo abakukwanisayo njalo okuvunyelwe ngodokotela.

Impilakahle yabantwana abancane lakumama abazithweleyo iqakathekile kungakho futhi umtwana engazalwa kumele sihlale simhambisa esibhedlela esiyahlolwa ukuba uyakhula kumbe kakhuli bemnike lemithi yabantwana

Impilakahle yabazali labantwana abancane iqakathekile, kungakho kumele bahlale bevakatshela esibhedlela ukuze bonke bahlolisiswe ukubana kulemikhuhlane asebelayo kumbe cha kumbe kukhona imikhuhlane esifuna ukubabamba.

Impilakahle kamama ozithweleyo lomntwana amthweleyo kuqakathekile ngoba kunengi okungeyenzakala umama ezithwele. Angabeletha umntwana ofileyo, afe ebeletha ngakho kuqakathekile ukufundiswa kakhulu ngezempilakahle.

Abantwana bafundiswa ukubana odokotela babanakekela njani ngakho futhi kuqakathekile ukuba bebekwazi udokotela babenzani ma bebahlolisisa isiza ngokubana inhliziyo zabo zitshaya njani.

Lapha kusesibhedlela kulebhakane eliyi blue elitshengisa ukubana omama babelethela ngaphi kulotshani phandle bokucecisa obuluhlaza tshoko kulamaluba ayi maroon.

Impilo kamama ozithweleyo iqakathekile ngoba sivimbela ukufa kukamama kumbe okomntwana ngakho uyancediswa ukopha ukubana kungawophi kakhulu aphelelwe ligazi emzimbeni ayehluleleke ukunakekela umntwana omncane.

Aamabhimu aqakathekile kakhulu endaweni zempilakahle ngoba kumele kuhlale kuntshintshwa kulahlwa izinto abazibikela ngazo ma sekungene esinye isigulane ukuze imikhuhlane ethethwe komunye ingahambeli komunye ihle ilahlwe itshiswe.

Odokotela basebenzisa imitshina eminengi nxa beselapha umuntu futhi basebenzisa izigelo ukusika umuntu nxa bemhliza besebemthunga futhi ukuze avaleke lapha abamhlinze khona ukuthi kungangeni imkhuhlane.

Imitshini yabodokotela bamazinyo ngeyokuhlola amazinyo ukuthi ahlanzekile lokuthi awaboli . Bayafundisa njalo ukuthi sinakekele njani amazinyo wethu.

Kulemitshina yamanje esetshenziswa ngabodokotela nxa behlinza eceleni kwethambo kumbe ezihlalweni. Ma umuntu eyenze ingozi bayamhlinza eceleni kwethambo bethunge ezihlalweni lapha alimele khona ukuthi abuyele abekahle.

imitshina yezibhedlela yezikhathi zamanje iyancedisa ukubana imikhuhlane ibonakale engabonakaliyo ecatshileyo kuyasiza uubana kuhlolisiswe ukubana umkhuhlane uqale ngaphi uvela ngaphi njalo uyangaphi

Imishina yesimanje iyatholakala phakathi kwesibhedlela lasema laboratory iyahlola igazi lomuntu ahlola amasampuli emzimba ithole imikhuhlane engabonakaliyo ngamehlo ebingaziwa ngumuntu ogulayo ukubana uzwa ubuhlungu ngaphi.

Odokotela babantwana bayahlolisisa ingqondo zabantwana, ukubona kwabantwana ngokunamathisela izindlu, inhlanzi, imidlalo eyehlukeneyo ukubona impilakahle yomntwana behlolisisa ingqondo zakhe ukubana ziyasebenza kuhle

imishina yokwelapha iqakathekile ngoba yenza ukwelapha kubengcono njalo iyenza abantu besizeke bengalinyazwa bengela themba lokuthi bazaphila futhi njalo behambe beqinile

Imtshina yokusebenzisa ema laboratory ihlanganisela amagabha okufaka igazi elihlolwayo amasampuli omzimba ahlolwayo ukuze kuhlolisiswe imikhuhlane lokuba idalwe yini emizimbeni yabantu.

Imota zesigulane zithwala kakhulu asebegula kakhulu abangasakwanisiyo ukuhamba, ziyabathathaa ziyebafikisa esibhedlela, omama abahelelwayo ukubana bengabeletheli endleleni beyebelethela esibhedlela ngakho bebelethe kahle lapha okulemitshina ekwanileyo khona

Imitshina yamathambo lemsipha iqakathekile kakhulu ngoba iyaqondisa amathambo agobileyo .Iyalungisa amathambo aqamukileyo. Njalo iyehlisa ubuhlungu njalo futhi iyamncedisa umuntu ukubana aphile kuhle eqamukile.

Imitshini yokwelapha izigulani ihlanganisela amakhomputha imitshina eyokusetshenzisa elebhu ukuhlola umzimba igazi lama sempulu okuhlolisisa imkhuhlane ebulala umuntu.

Imitshina yesibhedlela enjengama bhimu . Kumele ihlale ikhona ukubana .Bengasebenzisa amagilavu lamamask abo .Belahlele phakathi ukubana imkhuhlane ingagcwali yonke indawo ihle iyetshiswa .

Esibhedlela lemakilinika kulomtshina wokuhlolisisa ukutshisa komuntu ukutshisa komzimba womuntu kuyatshengisa ukubana ugula kakhulu ngakho kumele aphangiselwe ukuncediswa anikwe imithi ukuze abengcono.

umbheda wezigulane usetshenziswa kakhulu ezibhedlela ema ambulesini kanye lezingozini uyancedisa ukubana izigulane zingalimali kakhulu njalo zingazungezwa lapho ezizwa khona ukuhlungu ukubana ubuhlungu lokopha kwegazi

Isilinganiso sokutshisa siqakathelile kwezempilakahle ngoba siyahlolisisa ukubana umuntu usegula kakhulu Abanye bayahamba ezibhedlela bengaguli bekholisa nje ukuyabuka odokotela besebenza ngakho beqeda imithi ezibhedlela

Imitshina yesibhendlela iyenzwe ngobuncwepheshi obukhulu kakhulu njalo isekeliwe Yi science ukubana iyelapha masinya njalo iyancedisa umuntu abone ingaphakathi yakhe ngemitshina ye scan.

Umongikazi utshiye umtshina wakhe wokuzwa ukuba Inhliziyo yesigulane lokhe itshaya kumbe ayitshayi ,kumbe ilenkinga. Lebhuku lakhe abhalela kikho akuthola kusigulane lesibhaliso sakhe esimnyama esimncedisayo.

Izigelo lamanalithi okusetshenziswa ukusika umuntu esibhedlela kuqakathekile ukubana kuhlale kuhlanzekile kungatheleli umuntu imikhuhlane abuye engelayo njalo futhi kuvikeleke labomongikazi mabebamba.

imitshina yokwelapha iqakathekile ngoba iyamnika umuntu ithengwa lokubana uzaphila engahamba kuleso sibhedlela njalo iyayenza odokotela bathembe kuleso sibhedlela ngoba belakho konke

Imithi yesimanje sihlanganisela amajekiseni amaphilisi imithi enathwayo yokuvikela lokwelapha .Ngakho lokhu kwenza umsebenzi wamakotela ubelula ngoba abanye sebezihlaba lawo majekiseni besendlini okuhlanganisela abantu abale tshukela .

Imithi yesimanje iyatholakala kalula njalo iyasebenza masinya ukudlula imithi yakudala. Inkinga yokuthi yona imithi yesimanje iyadula lapha etholakala khona.

Imithi lamaphilisi kwelapha izifo ezinengi ezehlukeneyo. Abantwana abancane kakhulu, bona baphiwa imithi ukuze beyinathe kuhle, ngoba kunzima ukubanathisa amaphilisi, ngoba bezakhafula.

Imithi yokukhwehlela iqakathekile ikakhulu ngesikhathi somqando lapho okugodola khona, uphepha soluphokubamba abantu ngesikhatshana kungakho kumele behlale beyithengile ngoba iyatholakala emafamasini.

imithi yesimanje isebenza ngobu cwepheshi obukhulu obuhlanganisa ukuhlolwa kwegazi isikelo futhi yi science njalo futhi uyafana umuthi lo amazwe wonke ungaze uye kuphi umuthi wakhona uyafana

Imithi yesimanje isebenza ngobucwepheshi njalo isekelwa yisa yisayensi ukuthi iyelaphe abantu, njalo iyasiza. Iyafana amazwe wonke ngaze uhambe kuliphi ilizwe umuthi wakhona uyafana.

Kuleminye imithi yokukhwehlela eyabadala kuphela engasiyo yabantwana .Eyokukhwehlela elungisa isifuba esibuhlungu ipholise amaphaphu konke okuba buhlungu ma ukhwehlela uzu khiphe izikhwehlela eziwomileyo lezimanzi.

Kulemithi yokunathwa ethengwayo emafamasini ehlanganiselwa o KOF AID ngeyokukhwehlela ikakhulu ma ulesifuba lamaphaphu abuhlungu ,angawunatha lowo muthi amalanga amathathu elandelana uyasila

Amaphilisi asetshenziswa ukuvimbela izifo, ubuhlungu lokuvikela imikhuhlane engakasibambi efuna ukusibamba. Ayatholakala ezibhedlela lema famasi, amanye uyawathola ngencwadi kadokotela

Abantwana labo balemithi yabo abayinathayo angasiyo yabantu abadala. Eyenziwe ngobucephetshi obukhulu okuhlanganisiweyo amakhemikhali angalimaziyo njalo ngokulinganisiweyo abantwana.

Imithi esimanje iqakathekile ngoba iyenziwe ngobucephetshu obukhulu. Sesikwanisa ukuhlola igazi lomuntu, lokuthi umuntu ulomhlobo uphi wegazi sikwazi ukungezelana labanye.

Kuleminye imithi eyesimanje engadingi ukubana uye esibhedlela uhambe uyezithengela emafamasi ungezwa ubuhlungu uzinathele leminye imithi yabantwana abancane evunyelwa ukuthenga ngamabhuku.

Imithi yesilungu iqakathekile kakhulu iyasebenzisana lemithi yesintu futhi iyathengwa ekhemisi nxa ingayithonga imithi leyi, ngakho kumele uhlale ulayo imithi leyi ngaba iyasebenza.

Imithi yesimanje ihlanganisela imithi enathwayo, amaphilisi, amafutha okugcoba abanengi abasebenzisa amafutha esimanje ijwabu labo liyakhwabitheka njalo benza abanye bayewadinga lawo mafutha.

Imithi yesimanje isekelwe yi sayensi ukubana ilungile ukuthi siyisebenzise kungakho kufanele sifundise ogogo labokhulu bethu ukubana beyisebenzise bekele ukugxila emithini yesintu kuphela.

Itshukela ngumkhuhlane oyingozi kakhulu ngoba lingakhwela itshukela lakho kuyingozi lokhu lingayehla kakhulu futhi kuyingozi ngakho kumele lihlale liphakathilaphakathi ngakho abantu abaletshukela kumele bahlale besidla ukudla okuhlanzekileyo

Kulemithi yamanje eyokugcoba ubuso eyokugcoba imizimba ukubana ube lejwabu elikhwabithekayo lokubana ungaba lendingindi uyayigcoba leyo muthi ivele iphele inyamalale nya emzimbeni womuntu.

Amaphilisi amanengi ayenza imisebenzi eminengi ehlukeneyo ehlanganisela amaphilisi ejwabu, amaphilisi okuqinisa amathambo, amaphilisi okuyakha umzimba lamaphilisi awabagulayo wonke ayatholakala emafamasini.

Amaphilisi uyawaphiwa ezibhedlela kumbe ekilinika ungahamba uyebabona ugula bayakunika wona. Uyakwanisa njalo ukuyazithengela wona ezindaweni lapho abathengisa khona.

Imithi yokukhwehlela eminengi iyatholakala kuma pharmacy ungafika ucele izisebenzi ze pharacy zikuncedise ngowokukhwehlela bayakunika imithi eminengi sebekukhethele uhambelana lephephe lakho

Kulemithi yokugcoba esimanje othi ungayigcoba ikuncedise ikakhulu laba abathi bengadla inhlanzi bebe lamafusi begeze ngamanzi aqandayo bebe lenkomo lokhu kuyasiza ijwabu lakho libe lihle njalo ungasalunywa.

Imithi yakulezinsuku uyayiphiwa uhambe layo endlini ikakhulu laba abaletshukela bayaphiwa amajekiseni ukubana bezihlabe mabengasazizwa kuhle. Ngakho futhi behlale besidla ukubana bengaweli abantu

Amaphilisi anjengabo iprufen, asprin labo asithamofini ngamaphilizi awobuhlungu ngakho ayatholakala emafamasini uyakwanisa ukuwathenga ungela bhuku labodokotela njalo bayakutshengisa ukuthi asebenza njani.

Imithi yesimanje iqakathekile ngoba yenziwe ngabantu abafundisiweyo ukuba yenziwe njani njalo abakwaziyo ukuqakatheka kwempilakahle. Bengaphambanisa kungafa abantu abanengi kakhulu.

Imithi yesimanje eminengi ithengwa ngamabhuku abodokotela eminye uyahamba uyezithengela emafamasi ubabuze ukubana wena yikuphi okungahambelana lawe okuya ngokuthi wena ugula ini.

Kulamaphilisi athengiswa emafamasini owabhalelwa ngudokotela nxa igazi lakho lingesenelisi ukubana uwanathe ayangezelela igazi kumbe uyahamba esibhedlela beyekungezelela elinye igazi emzimbeni.

Imihlobo eminengi yamaphilisi inathwa ngamanzi eminye inathwa usudlile eyinye ayinathwa ngabantwana abancane eyinye ihlala inathwa ngazozonke isikhathi njengama philizi etshukela awayenzi ukubana uwanathe ungadlanga ngoba ungafa.

Amaphilizi alamagama ayehlukeneyo anjengokuthi kulamagabha amancane kulamagabha amakhulu kulamagabha amakhudlana ukuze ayehlukaniswe njalo futhi athengwa ngokuba wena ubhalelwe njani ngudokotela.

Amaphilisi anjengabo Tamiflu ayatholakala ezitolo ezithengiswa imithi lamaphilisi ungelalo ibhuku lika dokotela njalo ayelapha uphepha, izifuba ezibuhlungu lamafinyela .Ungawanatha lamaphilisi uyabangcono

Imithi yesimanje iyenzwe ngesayensi ngakho futhi iyenziwa ngabakufundeleyo ukuthi sibelempilo enhle. Ngakho futhi ikhona imithi yesimanje engasiyo yokugula.

Kulamaphilisi alabo abangatholiyo ukudla okwaneleyo okuhlanganisela ukudla okukhudumeza umzimba, ukudla okuyakha umzimba, ukudla okuqinisa amathambo kulamaphilisi awabancedayo awokuqinisa amathambo lokwakha umzimba.

Imithi yesimanje isebenzisa isayinsi ocophetshi le imtshina emitsha oyokulapha izifo ezinengi. Iyabamba izifo masinya ingakagwaleli umzimba wonke.

Imithi yamanje ihlanganisela amajekiseni amanengi ahlukileyo. Kulamajekiseni ababulawa yizifo zenhliziyo lamajekiseni ababulawa litshukela, lamajekiseni alabo ababulawa yimkhuhlane yegazi.

Imithi yesimanje ihlanganisa iscience lobucwepheshe obukhulu ukwelapha umuntu ihlanganisela lokuya hlolwa ema lab lokuyahlolisiswa igazi lakho ukuba lilani phakathi yikuyini okukuhlukumezayo.

Ezibhedlela umuntu angahamba elesilonda kumbe elimele bayamgezisa bemfake umuthi besebemgoqela ngama bhandeji abo amhlophe nke. Kumele uhlalahlale ubuyele khona beyewatshintsha.

Amaphilisi amanengi alotshiwe ngaphandle ukuthi kumele asetshenziswe njani. Asetshenziswa ngabantu abaleminyaka emingaki, ngakho futhi kakumelanga udlulise ukuwasebenzisa, okwesikhathi esinganani, ungabuyelanga esibhedlela.

Amaphilisi amanengi umuntu engawanatha ayalalisa njalo amaphilisi amanengi asethengwa ngamabhuku kadokotela ngoba intsha yanamuhla siyenza amaphilisi abe yizidakamizwa .

Iparacetmol liphilisi eliqakathekileyo. Okumele umuntu ahlale elalo endlini, ngazo zonke izikhathi. ngoba liyelapha. Lelapha izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Okuhlanganisela ubuhlungu. Ngakho esibhedlela, umuntu angayakhona. Uhlala ewaphiwa.

IOrolin ngumuthi wophepha ohlanganisa ukukhwehlela , amaphaphu lesifuba labaleasima uyanceda. Awunathwa ngabantwana abaleminyaka ephansi kwemibili ngakho uyalalisa ukutshayise ngekhanda nxa susebenza.

Lo ngumuthi okuthiwa yiParacetamol ophiwa umntwana omncane nxa egula esibhedlela. Ubhaliwe ukubana unathwa ngumntwana onganani ngakho akumelanga adlulise amalanga amangaki enatha lowo muthi

Odokotela bengqondo bajabulike ukubana basize abantu, umphakathi ngemikhuhlane yengqondo akade bengayazi njalo bebengayicabangeli ukuthi iyabamba abantu abamnyama bebecabangela ukuthi ngeyabelungu kuphela.

Ezindaweni zempilakahle kulula ukuthola usizo ngoba iminyango kutshengisiwe ukubana leyi iwofisi uyithola ngaphi. Udokotela bani umthola ngaphi njalo izigulane ezinje zitholakala ngaphi njalo kuyancedisa ukuba singalahleki esibhedlela.

udokotela wezempilakahle zenqondo uxwayisa isigulane ngokuba akumelanga acabange kakhulu ngokuswela kwakhe kwemali ngoba kuyayenza adane njalo kungayenza abelenkinga zenhliziyo lokunyuka kwegazi

Impilakahle yabantwa iqakathekile ngoba abantwana yibo abahamba indawo yonke beyebamba izinto ezilekhuhlane bebuyelayo endlini. Kungakho kumele sihlale sibagezisa, sibanikeze lokudla okuhlanzekileyo ukuze bevikeleke.

Odokotela babantwana bayahlolisisa impilo zabantwana ukubana bayakhula, abakhuli. Ngakho bakufundele ukuhlolisisa impilo zabantwana yikho abakufundela emayunivesithi lemakholeji.

Odokotela baba ntwana bahlolisisa ukubana abantwana bayakhula, bayadla, bayabona bavikelikile emikhuhlaneni njalo abazali bayakwanisa ukuba gcina abantwana laba yini.

Odokotela babantwana bayadlala labantwana ukuze bazizwe bethandekile njalo bephangise ukusila ngakho futhi bayahlolisisa ukuba yindaba abanye abantwana bengajabulu bengadlali bengakhuli

odokotela babantwana bayahlolisisa ukubana yindaba umntwana omncane engakakhulumi engakahambi engadli besenika izixazululo kumzali ukubana kumele ayenzeni kumbe ahlale lomntwana esibhedlela aze alunge

Umntwana wonke omcane kumele abe lebhuku labantwana elitshengisa ukuthi unganani, lokuthi wahlatshwa amajekiseni okuzivikela afana labo BCG, lejekiseni yokuvikela imikhuhlane efana labo ndingindi. Lelibhuku liyabonisa njalo ukuthi umntwana wazalelwa ngaphi kwendawo.

Odokotela babantwana baqakathekile ngoba bayafundisa omama ukubana abantwa babo kumele babadlise ukudla okunjani, bebanathise uchago lwabomama njalo bebagezise behlale behlambulukile ukuthi bebe lempilo

Odokotela wabantwana wenza umsebenzi omuhle kakhulu ngoba anakekela abantwana abazalwe inyanga zingakakwani bayaqaphelisa abazali ngemikhuhlane emitsha engenileyo ebulala abantwana futhi bayabancedisa ukuthi bebadliseni ukubana bakhule kuhle .

Abantwana abancane bayathontiselwa kuvikela imikhuhlane emitsha engenayo lanxa bezalwa kule zigaba ezilandelwayo ezokubana umntwana athontiselwe ehlatshwe ahlatshelwe o bcg labo indingindi labo polio.

Impilakahle yabantwana abancane iqakathekile ngoba basesebancane babuthakathaka basabanjwa yimikhuhlane masinya njalo kalula ngakho odokotela bafundisa omama ukubana bebadliseni ukubana bengabanjwa yimikhuhlane masinya.

Impilakahle yabantwana iqakathekile. Ikakhulu abangamawele kumele umzali abekwazi ukunakekela abantabakhe njalo abanike ukudla okuzabakhulisa .Akhangele ukubana sebehamba bayakhuluma ngokukhula kwabo.

Odokotela babantwana bayazi ukuba abantwana bayesaba imithi lama jekiseni ngakho bayayenza isibhedlela sibeyindawo echazayo ebantwaneni bebayenzele odoli, amabhaluni babalungisele imidlalo engayenza bethandi sbhedlela.

Odokotela babantwana baqakathekisa wonke umzimba womntwana kusukisela ekhanda kuze kuyefika enyaweni, njalo bahamba besenza imikhankaselo ukuze befundise abazali ngempilo yomntwana lokuqakatheka lokunakekela umntwana omncane.

impilakahle yabantwana abancane iqakathekile ngoba bayaphangisa ukubanjwa yizifo ezinengi ngakho kumele behlale besiyabona kudokotela ngazozonke isikhathi bethelwa ukubana beyenzeni bedleni

impilakahle yabantwana iqakathekile ngoba babanjwa yimikhuhlane masinya ngakho kumele behlale besiya vakatshela o dokotela bebahlole ukubana yindaba behlalabegula yindaba bengaguli ngakho futhi yindaba bengadli kahle

Umongikazi uhlaba usana ogulayo esihlalweni ngejekiseni ukubana asile masinya laye wazivikela amakhala wagqoka lama gilavu ukubana avikeleke emikhuhlaneni.

odokotela babantwana baqakathekile ngoba bayafundisa abazali ukuba bemunyise njani abantwana babo njalo bebanike ukudla okunjani ukuze bakhule bevikelike ngakho baya hlolisissa inqondo zabantwana ukuthi zimi njani

Umongikazi uhlaba umntwana omncane ogulayo olaliswe esibhedlela ukubana asile masinya laye wasivikela emakhaleni wagqoka lamagilovisi ukuba avikele emikhuhlaneni

Udokotela lomongikazi bayelapha umuntu olimele unyawo ukubana asile masinya njalo abebuya azotshintshwa ibhanditshi ukuze aphole masinya lapho alimele khona.

Kuqakathekile ukuhlala sigeza izandla ngoba izandla zibamba yonke into, ngakho imikhuhlane ithelelekana kalula ngezandla, abanye bayadla bengagezanga izandla bevela lapha abavela khona.

Kuqakathekile ukunanzelela ukubana ma usiya esibhedlela udokotela akakuhlabi ngejekiseni ake wahlaba ngayo omunye umuntu akakusiki ngesigela ake wasisebenzisa kweyinye indawo kumbe abambe imithi yakho ngezigelo azisebenzisileyo.

Ikhona imikhuhlane othi ungazizwa usuyigula emzimbeni wakho uyakwanisa ukuzihambela emafamasini Ufike ubuze kanti nxa ngisizwa so yiwuphi umuthi engingawuthenga kumbe ngingenza njanibayakuncedisa.

Abezempila kahle bafundiswa ukubona ingcekeza ngomtshina ukubona ingcekeza ezicatshileyo ezincane ngakho bafundiswa ukusebenzisa imitshina leyo ukuze bekwanise ukuhlolisisa imikhihlane kuma sample omzimba

Omama kuqakathekile ukuthi behlale bevakatshela izibhedlela ukuze bavikele izibelethe zabo bahlole ,lemnvukuzane engatholaka esibelethweni lamatshukela lagcikawane anjengapho Hiv.

Kuqakathekile ukubana ogogo labo khulu behlale bevakatshela odokotela beyehlolisiswa ngemikhuhlane esibamba abantu abadala. Behlolwe amehlo, behlolwe umzimba, behlolwe inhliziyo ukubana besiliswe masinya.

Kuhle kakhulu ukuncedisa abanye ngegazi ngoba aliyenzeki futhi njalo abanengi abahlinziweyo abalimeleyo bayalidinga lelo gazi ngakho kuyisibonelo somuntu njalo futhi kuyasindisa izimpilo ezinengi.

Kuqakathekile ukunakekela impilo yakho uhlale uvakatshele esibhedlela usiya hlolwa ngakho lokhu kuvikela imikhuhlane engakabuyi imikhuhlane ecatshileyo ngenza ngamandla ukubana uphangise ukwelatshwa.

Udokotela wamafutha uqakathekila ngoba uyancedisa abantu ukubana bekhethe amafutha ahambelana lejwabu labo. Abalamafusi bayancedakala ukubana aqedwe kuyini lokuthi bengadlini njalo behlale begcoba ini yakhona.

Omongikazi bavakatshele esinye sesigaba elizweni ukubana bencedise abagulayo abangakwanisiyo ukuhamba imango emide ukubana befike ezibhedlela babalalisa embhedeni eyiblue ukubana bebahlabe kuhle amajekiseni.

Esikolo kukhona inkinga abantwana abahlangana lazo ezinjengoku hlukunyezwa ngabanye abantwana besabe ukukhuluma ebazalini babo abahlangana lakho kungakho kukhona ababalisi abafakiweyo ukuba bencedise abantwana abanjalo.

Emafamasini kulezithulo zokuhlala abasebenza khona. Imithi yonke ekhona iyabe icecisiwe eyinye uyabuza ngebhuku lakho likadokotela, leminye engadingi ibhuku likadokotela uyakwanisa ukuyithenga ngakhona ngale.

Amafamasi alemithi yonke okuhlanganisela imithi yokugcoba. Okubana ungavuka uqubukile uzihambele emafamasini ,ubatshele udaba lwakho bayakuncedisa bekunike lokho okungakusiza kuqede lawa maqubu .

AmaPharmacy alemithi yezisu ezibuhlungu ke abanye abagijinyiswa yizisu , amakhanda abuhlungu angadingi ibhuku likaDokotela. Ama Pharmacy aseduze njalo futhi athengisa ngemali ephakemeyo kwaba khona ukuthenga kiwo.

Amafamasi aqakathekile ngoba ma ungelayo imali yokuya esibhedlela ungahamba eFamasi ubatshele ukubana uhlutshwa kuyini kungaphi okubuhlungu bayakunika umuthi lamaphilisi ongakulapha khonokho okuzwayo.

Ibhakane litshengisa ibizo lendawo lokubana kufundela omongikazi bengqondo, lenombolo zalaph'okubana nxa ufun'ukuba kwazi okunengi ufonela yiphi inombolo, lokuthi sekusele umango ongakanani.

Ema pharmacy kuyatholakala amafutha ejwabu abaqubukayo bengagcoba amanye amafutha ayatholakala awabo angumuthi amaphilisi ezisu amaphilisi ezifuba kanye lemitshina yokugela indevu.

Amafamasi yindawo okutholakala khona imithi oyithenga ngebhuku likadokotela, amasepa, amaphilisi, owathenga noma ungela bhuku likadokotela. Ngakhofuthi bayakuncedisa ukubana isetshenziswa njani.

Emafamasi kufinyeleleka lula njalo futhi kuyayehlisela izibhedlela imthwalo ngoba ungafika ugula umkhuhlane wakho ubacele uncedo bayakunceda ngomuthi njalo bakutshele ukubana lowo muthi usetshenziswa kanjani.

izisebenzi zama pharmacy ziyancedisa abantu abagulayo ukubana yiphi imithi abangayisebenzisa njalo yiphi imithi ebafaneleyo njalo futhi yiphi imithi abangayithola bengabhalelwanga ngu dokotela

Ama-pharmacy akulezi insuku ayahlola imikhihlane ehlanganisela oHIV, ukukhwela kwegazi lomuntu labotshukela njalo futhi ayathengisela abantu imithi ehlukahlukeneyo abangazi vikela ngayo.

Emafamasini kulapho okuthengiswa khona imithi eminengi etshiyeneyo ethengeka ungela bhuku likadokotela kumbe ulalo ibhuku likadomotela. Zindawo ezifinyeleleka masinya njalo futhi kuyayehlisa imithwalo yezibhedlela.

Emafamasi siyancedakala ngoba siyathola imithi esiyibhalelwe ngudokotela lesingayibhalelwanga ngudokotela. Siyatshelwa ukubana leyomithi siyisebenzise njani njalo ngasiphi isikhathi ngakho singadlulisi isikhathi esinganani.

Amafamasi aqakathekile ngoba siyathenga imithi masinya makulamalayini amade esibhedlela, siyakwanisa ukugijimela emafamasi sibatshele ukubana sibulawayo yini. Besebesincedisa besitshele lokuthi siwusebenzisenjani lowo muthi.

Ephamasi kutholakala imithi , amaphilisi owabhalelwe ngudokotela longawabhalelwanga ngu dokotela, kuhlanganisela imithi ongahamba uyezithengela yona wena ma ungasezwa kahle njalo bayakuncedisa ukubana uwusebenzise njani

Amafamasi ayasithengisela amaphilisi angadingi ibhuku likadokotela ngakho futhi balamasepa ancedisa abaqubukayo lamafutha ancedisa laba abathi bengadla inhlanzi bebe lamafusi.

Amafamasi aqakathekile ngoba siyayithola imithi noma isiphelile esibhedlela, ikhona imithi ethengwa ngebhuku lika dokotela, ikhona njalo eminye ethengwa ungela bhuku njalo bayakutshengisa ukuba isetshenziswa njani.

amafamasi afuna abantu abelezi thikhethi ukuba bencedise abantu ngoba ma ungafundelanga lowo msebenzi uganika abantu umuthi ongayisiwo ufake impilo zabantu encopheni njalo kuqhakathekile ukufundisa abantu ngomuthi owanike wona

Lapha kuthengiswa imithi lamaphilisi esiyibhalelwe esibhedlela ukubana siyeyithenga sisile masinya. Indawo yakhona ihlanzekile ukubana kungabi lemkhuhlane ethelelwanayo izigulane zisile masinya.

Okuthengiselwa khona amaphilisi lemithi yokwelapha, kuqakathekile, ngoba siyayithola yonke imithi esiyiswela esibhedlela. Leyokuthenga nxa utshaywa likhanda elincane. Ongalihambela khona.

Lawa ngamaphilisi obuhlungu owathenga ngebhuku olibhalelwe ngumongikazi. Awuwathengi ungela bhuku ngoba abantu bayasebenzisa amaphilisi ngendlela ezitshiyeneyo njalo ezingalunganga.

Lapha kuthengiswa imithi amapills lamajekiseni uhamba lebhuku lakho lesibhedlela uthenge okubhalelwe ngudokotela awuthengi ongakutshelwanga ngoba ungaphazamisa imithi ungafa uphele nya

Lapha kusesibhedlela okugcinwa khona imithi. Iyabalwa ukubana ingatshontshwa, ihlale ikhona singadubeki uma sesigula sesihamva esibhedlela sicine sesisiyathenga imithi engayisiyo phandle ebantwini.

Imikhankaso yempilakahle iqakathekile. Ikakhulu ngemanje intsha yethu isiyenza ngezinto zezidakamizwa. Isihlala ilemicabango engaqedakaliyo. Ngakho iyasizakala ngabodokotela bengqondo.

Imikhankaso yabezempilakahle iqakathekile kakhulu njalo kufuna ukwesekwa ukuba ifinyelele yonke indawo umhlaba wonke ngokuba abantu abanengi abatholi ulwazi olujulileyo ngemikhuhlane ebulalayo

Abezempilakahle bafundisa obaba ngegcikwane le "AIDS" lokubana bengazivikela njani lokubana bengahlolisiswa njani lowo mkhuhlane ukuze belatshwe masinya ingakagcwali umzimba wonke njalo bengawutheleli abanye babo.

Imikhankaselo yabezempilakahle iqakathekile ngoba iyaqaphelisa abantu ngemkhuhlane emitsha engenileyo njalo futhi iyancedisa abalemkhuhlane ukubana ibanjwe masinya , iyelatshwe masinya ingekagcwali umzimba wonke

Imikhankaselo yezempilakahle iqakathekile ngoba kumnandi ukuvakatshelwa ngodokotela esigabeni sakho ezokufundisa ngokubana uziphathe njani uhlutshwa yini ngakho uyabona lawe ma ufihla umkhuhlane uyawuveza uncediswa masinya.

Imkhankaso yezempilakahle uyawuhlanganisa umphakathi ngakho iyakuvimba ukufa ngoba ifundisa abantu ngesifo esiyabe sesikhona bengakaqali ukufa ukubana bezivikele njalo bezinakekele bonke labantwababo lokudla abakudlayo

Umkhankaso wezempilakahle womphakathi ziqakathekile ngoba zincedisa abantu bona basebenzisane bonke ukuhlanganisela osobhuku labodokotela njalo abantu bayaziswa ngemikhuhlane esikhona lokuthi bavikele njani leyo mikhuhlani.

Abezempila kahle bayenza umkhankaso ngo 2023 befundisa abantu ngempila kahle befuna ukwehlisa umthwalo wezibhedlela njalo futhi bencedisa abantu ukubana bakwanise ukuzivikela emikhuhlane eminengi

Imikhankaselo yempilakahle yenziwa endaweni ezinengi ezitshiyeneyo. Eyinye yenziwa ezikolo, yenziwa emagumeni ezitolo lapho okugcwala khona abantu abanengi abangatholakala befundiseke belalele betshele labanye.

Abezempilakahle bayenza umkhankaselo wokufundisa abantu ngo2023 ngempilakahke ukubana bezinakekele bezithande bezivikele emikhuhlaneni engenayo ngokuhlala behlanzekile benathe lamanzi ahlanzekileyo.

Imikhankaso yezempilakahle iqakathekile ngoba iyancedisa abantu abazonda isibhedlela labangafuniyo ukuya esibhedlela abafihlayo imikhuhlane ukubana baphumele egcekeni sebefundile ngaleyo mikhuhlane yokuthi bezinakekele nini.

Umkhankaselo wezempila kahle uqakathekile ngoba kwezinye indawo ezinjenga semaphandleni akufinyeleli ulwazi ngemikhuhlane emitsha balulelema ma umuntu esebulawa yilowo mkhuhlane kumbe esefile ngalowo mkhuhlane

Imikhankaso yezempilakahle inhle kakhulu ngoba isindisa impilo ezinengi. Iyanceda akade befihla imikhuhlane abayigulayo ukubana baphumele egcekeni . Ngakho futhi iyancedisa abantu bebekwazi ukuthi yikuyini okubahluphayo.

Imikhankaselo yezempilakahle iqakathekile ngoba iyancedisa abagulayo bezifihla ukubana befinyelele masinya esibhedlela bencediswe belatshwe besile lalaba abangakabanjwa imikhuhlane batholakale beyelatshwe masinya kuseselesikhathi.

Imikhankaselo yezempilakahle kumele ihlanganisele imidlalo, imibuzo lokuphendulana ukubana kuzwisiswe ukubana abantu bazwisisile ngabakufundisiweyo ngemikhuhlane abayitsheliweyo njalo batholeni njalo bazayenzani ngabakufundileyo.

Indawo ezinengi ziilamalabela ukubana akuvunyelwa ukubhema. Loba kungekho esibhedlela Kuyabulala kakhulu ngaphakathi komuntu. Kuyayenza imvukuzane yamaphaphu, njalo umuntu uyafa kancane. Ayelahlwa.

Obaba ngabantu abangafuniyo ikukhuluma ukugula kwabo kungakho kumele benzelwe imikhankaselo yezimpilakahle ezabafundisa ngemikhuhlane yabobaba lemikhuhlane eyenza obaba bengazali lokuthi bengancedakala njani.

Omama bafundiswa ngezibeletho lengaphansi ukubana libe kwazi ukubana igezwa njani ngamanzi anjani ukuze bengazilimazi njalo bezithelele imikhuhlane ngokusebenzisa amasepa angayisiwo

Impilakahle yokuzala iqakathekile ngoba ihlanganisela ukuhlolisisa ukubana uyakhona ukuthola abantwana , awulawo umkhuhlane wabo HIV labo Aids. Ngakho futhi uyahlola ukubani ulayo yini imvukuzane yesibeletho.

Imitshina yokuhlola ukuba umuntu uzithwele kumbe kazithwalanga ikhona ezibhedlela bayakuncedisa omongikazi ngakho futhi akhona emaphamarcy bayakutshela ukubana usebenzise njani lokuthi kutshoni okuyabe kuphumile

Abezempilakahle badinga indlela abangafundisa abantu ngokukhula ngokuzala ngemikhuhlane ebamba inzalo ngemikhuhlane ebamba izibeletho zabantu njalo ukubana bengavikeleka njani.

Umama lomongikazi bajabulile ukubana ubelethe kahle, umbelethise kuhle ngakho futhi uyamtshela ukubana amgcine njani umntwana omcane laye futhi azithobe njani ukuze asile masinyane.

Imfundiso yokuzala iqakathekile ngoba iyamncedisa umuntu ukubana ahlele kahle impilo yakhe ngakho futhi iyabancedisa abesilisa labesifazana ukubana behlale behlolile imikhuhlane yokuzala ukubana balayo, lokuzivikela ukubana bengatholi iHIV laboAIDS.

Kulezinsuku sekulemitshina yezibhedlela ehlolisisa omama ozithweleyo ukuba umntwana unganani ,ukhangele ngaphi ngoyini engakazalwa, le mitshina siphucukile isebenza ngobucwephetshi obukhulu.

Kulezinsuku abantu sebekwanisa ukuy' emafamasi beyezithengela imitshina yokuhlola igcikwane le etshi ayi vi. Uyahamba uyezithengela uzihlole endlini, ukwazi ukubala okubhaliweyo ukwazi ukuthi kunjani. Ulawo kumbe awulawo lowo mkhuhlane.

Impilakahle ngezokuzala ludaba okumele lufundiswe kakhulu emphakathini ngoba inengi liyesaba ukufunda ngalolu daba . Ngakho ukubakwazi ukubana luyakhona ukuba labantwana kumbeni alikhoni ukuba labantwana .

Umama usanda kubeletha umntanakhe oyinkazana omncane omhlophe nke egqoke ingwane yakhe emnyama tshu ethabele ukubana selethe umntwana ophilayo emhlabeni.

Kuqakathekile ukufunda kahle ngemikhuhlane yokuzala ukubana ubekwazi ukubana uyakhona ukuthola abantwana yindaba ungabatholi abantwana lokuhlolisisa imikhuhlane engabonakaliyo ngamehlo efuna lihambe lomunye wakho liyezifikela esibhedlela

omama labo baba kuqakathekile ukubana bafundiswe ngemvukuzane yesibeletho lemvukuzane yangaphansi ngoba becabanga ukubana yimkhuhlane ethathelwa kwabanye abantu njalo ukuloya kukanti

Ugogo oqhiye ngeqhiye ebomvu wagqoka iskhipha esilemzilazila uvakatshele umzukulu wakhe omncane esibhedlela ogulayo olalisiweyo. Umama womntwana usemtshengisa ukubana kuthwe akalamanzi emzimbeni wakhe osewafakwa nge pipe

Isandla sikamongikazi siphethe umtshina omncane omhlophe wokuhlola igcikwane le HIV elitshengisa imizila emibili ukubana umuntu utholakale elayo leyo HIV

Kuqakathekile ukuba umuntu wonke kwesinye isikhathi ake ayegijima, ayephakamisa izinsimbi zegym, aziyelule izandla, aziyelule inyawo umzimba ujwayele ukubana uyayelulwa ukuze ungagugi masinya

Imithi lemishina yabezemidlalo iqakathekile kwabezemidlalo ngoba kuqakathekile ukuthi bebebehlala besiyahlolwa ukubana bengaqhubeka bezivoxavoxa besenza ezemidlalo kumbe cha ngoba abanye bayaqamuka besenza leyimidlalo ngenxa yokungahlolwa

Abayenza ngezemidlalo kulemithi okumele beyithathe lemitshina okumele beyisebenzise ukuze imizimba yabo ijayele imidlalo enjenge zensimbi abaziphakamisayo amabhora okudlalisa beyelule imithambo.

Abayenza ngezemidlalo bahlala bevakatshela odokotela ngoba kumele behlolisiswe ukubana abathathi zidakamizwa ngoba kulemithi okumele bahlale beyiphiwa ukubana igazi lihlale ligijima njalo behlale belamandla.

Imishina yokwelapha iyatshengisa ingaphakathi komuntu ukutshengisela ukubana inhliziyo yakhe itshaya okunganani ingaphakathi yakhe iyenza njani kungakho abezemidlalo bayahlolwa bengakayenzi imidlalo yabo

Ikhona imitshini ezibhedlela ehlola umzimba wonke womuntu kusukela ekhanda kusiyafika emazwaneni. Leyi mitshini iyahlolisisa lokuthi amathambo omuntu ahlangene lokubonisa lapho okuyabe kulenkinga khona.

Imithi yabayelula imizimba iyabanika amandla. Abagijimayo iyabancedisa ukuthi bangadinwa kakhulu njalo bangezwa ubuhlungu njalo bengadinwa masinyane.

Udokotela wemizimba uqakathekile ikakhulu ebantwini abadala ukuthi bangami bakwanise ukuhamba, labalimeleyo labaqamukileyo ukubana bakwanise futhi ukuhamba. Bayababekezelela abantu abanjalo ukuze bekwanise ukuzihambela bezimele.

Imithi yabezemidlalo iqakathekile ngoba iyelapha masinya izilonda zabadlalayo ngakho futhi iyanikeza amandla phezu kokulimala ngakho futhi iyamncedisa umuntu ukut engaqubeka ezivocavova noma cha

Abantu abayenza ngezemidlalo kukhona imithi okumele beyiphiwe ukubana bebelamandla. Kukhona imithi okumele beyiphiwe ukubana bengalimali kalula njalo kumele behlale bevakatshela umongikazi ukubana behlolisiswe ukubana bengaqhubeka besenza ezemidlalo.

Kuqakathekile ma ungumuntu uhlala usiya esibhedlela usiya hlolwa Udokotela akusize nxa kusenzwa ezemidlalo kumbe uhlalephansi utshiye ezemidlalo.

Ukuzivoxavoxa ngokwelula umzimba ungaqali imidlalo kuqakathekile ngoba kuyancedisa ukuhamba kwegazi emzimbeni, njalo kuyancedisa ukutshaya kwenhlizoyo ukubana itshaye ngendlela okumele itshaye ngayo.

Ukusebenzisa abezempilakahle ngocingo lweinternet kuyanceda ukuba izigulane ezikhatshana ezingakwanise ukuya esibhedlela bengayenzelwa amavidiyo beyenzela omongikazi ukuba besizane bekhatshana

Umakhalekhukhwini uqakathekile ngoba uyanceda intsha yanamuhla ukuba ifunde ihlezi ngakibo yenze amabhizimusi ihlezi endlini njalo futhi ikhulume labantu abaphandle kwamazwe bona beselizweni labo leZimbabwe.

Isihlahla esinjengo mganu, siyikudla, siyisithelo ,siyimithi, amaxolo akhona lempande zakhona ziyelapha abantu basile siyaqinisa umzimba ngakho futhi sesiphilisa abantu abanengi abazihlanyelileyo

Kuqakathekile ukubana sibezazi izihlahla zeganga ukuze sibekwazi ukubana lesi lalesi siyelapha ukuthi, lesi asithintwa siyabulala ngakho futhi kumele sibezazi ukuthi yiziphi okungamelanga sizihlanganise lomuthi esiwubhalelwe ngodokotela.

Imithi yesintu ihlanganisa izihlahla ezincane lezinkulu ukwelapha lokungcina impilo ngakho ziyatholakala kalula azidingi imali enengi wonke umuntu uyakwanisa ukuzifinyelela aziyenzele imithi yesintu.

Imithi yesintu iyanceda imithi yakhona ihlanganisela osihaqa, omganu, omvagazi bengezelela igazi emzimbezi beqinisa ingaphakathi yabo bengangenwa ngumoya kungakho imithi yesintu iyasebenza impela.

Imithi yesintu iqakathekile njalo iyenza izinto ezinengi ezihlanganisela ukucecisa, ukuphilisa umuntu ukusilisa, ukuba yikudla njalo futhi itholakala kalula wonke umuntu uyayenelisa ukuthola ngakho futhi iyaziwa ngabantu abanengi.

Izihlahla zilemisebenzi eminengi eyehlukeneyo enjengo kuyenza izithelo zokubana sidle, umuthi wokwelapha izilonda ukubana sisile lophepha lokuba ngamaluba okucecisa.

imithi yesintu ihlanganisela izihlahla impande lamahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo imkithi yesintu iyikudla ingumuthi iyakwu qinisa umzimba phakathi langa phandle

Imithi yesintu yayi setshenziswa kudala ngabokhokho bethu labo gogo bethu lathi intsha yanamuhla sesi yisebenzisa ngoba itholakala kalula ayidingi mali enengi ayidingi ibhuku lika dokotela njalo iyancedisa kakhulu imizimba yethu .

Imithi yesintu ihlanganisa izihlahla zendalo ezisetshenziswa ekudleni lasekulapheni . Kuyathathwa amahlamvu loba impande ukuze kwenziswe imithi engancedisa impilo zabantu abangakwanisiyo ukuthenga imithi edulayo .

Imithi yesintu iqakathekile ngoba iyawuqinisa umzimba. Okhokho bakhula ngayo leyimithi njalo futhi wonke umuntu uyayenelisa ukuwuthola lowo muthi, akudingi imali.

Izihlahla ezinengi ziyasetshenziswa ukwenza amafutha ezinye ziyafakwa ezitshebeni ukuze zibemnandi, njalo ezinye ziyayenza ukudla kunukelele mnandi. Ziyathengiswa ezitolo sezidula njalo uyabe ungasathembi ukuthi yizo ezisemakhaya wethu.

Imithi yesintu iyanceda kulezinsuku abantu yiyo asebelapha ngayo imvukuzane, ukukhwehlela, imikhuhlane yangaphaphakathi njalo abantu sebephila ngayo beyithengisela abangakwanisiyo ukuyihlanyela leyo mithi eyelaphayo.

Kulezinsuku semaningi amafutha ejwabu ayenza libe kutshelezi libe lihle lingabilamaqhubu lamatopotopo amnyama ngakho lokhu kwenziwa yikuthi abantu sebekwanisa ukuzenzela lawa mafutha ezindlini zabo

Izihlahla zeganga sezisetshenziswa ukuyenza imithi yesimanje imithi yakudala isiguqulwa ibeyimithi yamanje abantu sebesenza imali ngemithi yethu yesintu emazweni kungani yaqalwa yibo kukanti hayi ngeyethu eyendulo.

Umuthi wesintu uyayenziwa ngamahlamvu esihlahla uyawachola amanye uyawagiga amanye uwawomise wenze umuthi kungabe kungumuthi wezilonda umuthi wokunatha uzaqinisa umzimba kumbe owelapha izifo

Odokotela lezinsuku bayaxwayisa ukubanana abantu bangahlanganisi imithi yesintu lemithi yesimanje abayibhalelwe ngodokotela, ungcono kuvele sobala kudokotela ukubana wena uyayinatha leyo mithi yesintu abesekuncedisa ngokufaneleyo

Kulezi insuku imithi yesintu lokunye okwenzwa ngabantu besintu, kuyahlolisiswa ukuze kubonakale ukuthi kulungele abantu njalo kungahlanganiswa lama philisi esimanje kumbe cha.

Imithi yesintu isisetshenziswa ukuyenza amafutha amanje lamaphilisi lokunye okunathwayo ukuze kuqinise umzimba, kwenze umuntu abe lejwabu elihle njalo kumvikele nje ekubanjweni yimikhuhlane engaqedakaliyo.

Abalimisi balima izithelo lezihlala ezingasetshenziswa ukwenza amafutha angelapha abantu imithi engelapha abantu njalo lamaphilisi angathengiselwa kwamanye amazwe njalo angezelele l awa esesibhedlela.

Izihlahla zesintu ezeganga ikakhulu, zenza amafutha ejwabu enza ukuba umuntu abelejwabu elibutshelezi, elicazimulayo elihle elingelalona iqhubu.

Imithi yesintu iyikudla, ingamafutha , ingamaphilisi, ingumuthi oyakha umzimba njalo yiyo lezinsuku esesiyithenga ezitolo isiyenziwe ngendlela eziphakemeyo eze sainzi ngobucwephetshu obuphezulu.

Kulamafutha okugcoba ayenza ukuthi olamafusi anyamalale, olamatopotopo amnyama aphele, owake waba lenxeba, owalimalayo kuphele abe lejwabu elihle.

Imithi yesintu ilula ukuthola ngakho ilula ukusebenzisa ngoba kuyikuthatha izilimo zeganga izihlahla izimpande kwenziwe umuthi ofuna ukuwuyenza okuhlanisela isihaqa omganu ukubana uqinise umzimba

Imithi yesintu kudala sasiyisebenzisa injengoba siqeda ukuyikha sihle siyigcobe siyenzeni. Kulezinsuku sebeyithatha beyenze ngawo amafutha ahlukeneyo, beyenze amasepa okugeza ayenza ijwabu libelihle.

Lawa mafutha ayenziwa ngesihlahla seganga okuthiwa Yi aloe vera. Lawa mafutha ayanceda kabi ayenza umuntu Abe lejwabu elihle elikhwabithekayo .Abemuhle njalo futhi liyelapha izilonda ziphele du kungasali nxeba.

Imithi yesintu ihlanganisela ukusebenzisa imphamde, amaxolo, amahlamvu, izihlahla ukwelapha. Kodwa abantu kumele beqaphele ngoba kayisiyo yonke imithi yesintu ehambelana lemithi kadokotela.

Eminye imithi yesiNtu yizithelo ezihlanyelwe ezindlini zabantu njalo futhi sebeyithengisa leyomithi futhi beyithengisela kwamanye amazwe ukubana bathole imali yaphandle. Besebethenga ngayo futhi phandle abangakutholiyo emazweni abo.

Kuleminye imithi eyesintu esivunyelwa ngabezempilakahle. Kodwa kukhona abanye abagula imikhuhlane okumele beqale bebuze odokotela babo ukuthi bangayisebenzisa yini leyo mithi.

Kumithi yesiNtu enjengabozihaqa, umganu lezihlangu ziyanathwa nxa usizwa isisu ukugubelana njalo siyahle sithule khonapho khonapho ukuhlanganisela lenyongo ziyanceda kakhulu.

Amapopo ahlanyeliwe ezindlini ezinengi siwenza izithelo zingazi ukubana ngumuthi wesibeletho ngumuthi wevukuzane njalo ngumuthi wamathambo ukubana aqine.

Imithi yesintu silamabhuku alemfanekiso yawo njalo futhi echasisayo ukubana isebenzani ,ibizo layo yini ,isebenza njani isetshenziswa ngobani ngakho futhi inathwa sokutheni ,skhathi bani inathelwa imikhuhlane enjani.

Imithi yesintu iqakathekile ngoba sasivele siyisebenzise kudala yikho lamanje iyasebenza njalo ilula ukutholakala ayiduli ayidindi ibhuku likadokotela ukubana uyisebenzise kulula njalo ukuyisebenzisa.

Kulezi insuku abantu sebesenza imali ngokuthengisela imithi yesintu abantu baphesheya ukuthi bayenze ngayo amafutha okugcoba. Abanye sebebhala amabhuku ngayo betshengisa njalo bechasisa ukubana isebenza njani lokuthi abayisebenzisileyo banjani.

Imithi yesintu iyasebenza njalo esisetshenziswa ngabakholelwa kiyo kakhulu okuhlangenisela abathanda izinyanga ngoba yizo eziwaziyo kakhulu leyo mithi abayigigayo beyidinge bechasisele abantu ukuthi isebenza njani.

Imithi yesintu eminengi ebukeka engani ngama luba okucecisa kodwa ayasiza eminye uyanatha eminye uyayichola eminye uyagiga eminye uyayifaka emanzini ube usuyinatha ngendlela ofuna ikusebenzele ngayo

Imithi yesintu iyelapha iphepha , ukukhwehlela , ukudabuka isifuba lokuvimbana amakhala lokhu kuyancediswa yimithi yesintu ungahambanga ekilinika lokuyadinga ekhemisi.

Amahlamvu ezihlahla ahlanginisela amahlamvu abo mango amahlamvu ama"lemon"amahlamvu abo "gumtree" ayasiza kakhulu nxa ulophepha ulamakhovula ungafutha ngakho uyaba ngcono.

Kumele intsha yanamuhla ifundiswe ngemithi yesintu. Ukuze ma ingasayenelisanga ukuyathenga emafamasi lokuyafinyelela esibhedlela. Bebekwazi ukubana bengazivikela njani kweminye imikhuhlane enatheleka imithi yesintu.

Imithi yesintu iqakathekile njalo iyasebenziseka leyakhathesi ngakho abantu sebebhadalisa ukukutshela amabizo emithi yakudala ngoba intsha yanamuhla ayiyazi ,iyazi ukuthi kukhona ini isebenza njani kodwa bengakwazi ukubana unjani.

Imithi eminengi eyesintu isifuna siqale sinuses odokotela ukubana ilungile ukubana siyihlanganise lemithi yabotshukela leyokunyuka kwegazi abantu asebephila layo kulezinsuku.

Imuringa yisihlahla esisebenza kakhulu emzimbeni. Siyakha umzimba siyawuncedisa lemikhuhlane njalo futhi imuringa iyancedisa enkomeni ungazinathisa azisagulaguli nje.

Imithi yesintu ibe isetshenziswa kakhulu ngabantu abakholelwa ezinyangeni, kukanti manje abantu sebekwazi ukubana imithi yayisetshenziswa kudala ngabokhokho bethu bengayanga ezinyangeni. Sebekwazi njalo lokuthi isebenza njani lokusiza abanye.

Ijinja yisilimo esigcweleyo kakhulu, siyatholalaka ezitolo, labanye bazilimela ijinja. Siyelapha umuntu okhwehlela kakhulu. Siyancedisa labafuna ukwehlisa umzimba njalo siyafakwa ekudleni ukuba kube mnandi.

Imithi yesintu iqakathekile njalo iyatholakala kalula ayiduli njengethengiswayo ezibhedlela njalo intsha yanamuhla ayisawazi lokuwuthemba lowo muthi ngoba sijayele ukuthenga.

Igalikhi yikudla okumnandi kuphinde kube ngumuthi wesintu oyelapha izifo zonke njalo kumele inathwe ngazo zonke izikhathi ukubana ibulale imikhuhlane emizimbeni njalo iyakhudumeza igazi lomuntu emzimbeni.